Hwana hwedu huchikutange kufunda hunokurudzirwa maningi kuti hunge huriyo kuchikora. Ahusati hwookone kunyora uhwohwo hunonga hweifunda hweitotamba hweiemba hweitambe mutambo.

Hwana hwedu hunonga hweitange kufunda huyani husati hwokone kugara mukuwo wakareba husingazi kuwane chekurya naizvizvo ananga eipuwa chekurya arikona kuchikora.

Hwana hwedu hweitange chikora zviyani hunosise kufuñdira mwakahlamburuka zvihlayo zviri imwona zvinoenderana ngemazera awo ana eifundà kugara pamwepo.

Mhatso dzinofundire ana edu emazera epashi dzinosise kunge dziri mhatso dzakahlamburuka, dzakatambanuka dzine ndau yekuti ana akone kufamba, nekuhamba nekutamba.

Hwana hwedu huri kuchikora hwemazera epashi hunofundiswa zvakawanda zvinosanganisire kutofundire kugeze mandiro awo pavanenge vapedza kurya payani.

Chekutanga kufundisa ana eyiguma pachikora chekutanga, kuafundise kubata zvakanaka kuseenzesa zvimbuzi ,ngekusambe nyara kana achinge abuda muchimbuzi.

Fundo yepashi ndihwo hwaro hwemwana weshe. Mwana unosise kuende kuchikora chepashi. Konayo anofundire kunyore mazina avo, kuerenga, zveshe.

Fundo yekutanga yepashi ndihwo hwaro hwemwana ndikona kwaanofundire kutanga kukone kuverenga, kutange kunyora. Zvakadaro unofanire kuvana pekugara pakanaka.

Vabereki vanokurudzirwa kuti ngahambe neana kusvika aguma kuchikora agumeyo kuchikora vanotsungirwa kuti ave makakomberedzwa kuti vasabuda kubanze.

Mbatso dzinofundire ana emazera yepashi ekutanga dzinosise kunge dziri mbatso dzine zvihlayo zvinokwanirana neana kuitira kuti ana afunde muchakanaka.

Ana edu eitange kuzvifundo zvepashi anosiswe kufundiswa ngeutsanana hwemene mene kubvire mukushamba nyara dzawo kubvire mukuseenzese zvimbuzi .

Fundo yepashi ndihwo hwaro hwemwana abereki tinokurudzirwa kuti ngatiendesei ana edu kuzvikora kubvire mazera epashi anondodetsereka zveupenyu hwao.

Ana edu ekumazera epashi kutofundawo maererano nemichina yavako yechizvino zvino peanotokura unonga otokona kuiseenzesa.

Ana edu ayani asinga koni kuzwa ngeku reketa ari kudetserwa he muzvikora zve pashi ku fundiswe kureketa eyi senzese maoko awo.

Munofundire ana emazera epashi munosise kunge iri ndau isina zviro zvakawanda maningi, munonga muine zvihlayo zvekuti ana aone pekuhlaya eifunda.

Ana edu ezvidzidzo zveoashi hokura hwakangwarira hwakutiseenzesewo michina yechizvino zvino hweitodetserana kutofunda kudetserana huchakatsonga kudaro.

Ndarunda ino fundire ana echikora ema zera epashi ino sise kunge iri nzvimbo yaka hlamburuka mapato ano sise kunge aripo aka nasirwa ekuti ana azari bukuta.

Kudzidza kwepashi kwakanaka maningi ngekuti ndiro hwaro hwemwana. Ndikona kunofundiswe mwana, kutange kunyore mazina, kutange kuerenga, zvona izvozvo.

Ana edu efundo yepashi kazhinji kakona anotofunda eisenzesa mifodho zvekuti Anofunda eidhirowa einyora pashi.

Ana edu peanotanga kuzvikora, zvakakosha maningi kuamba ngekuafundisa kuti akone kushandisa zvilavha zveparuzbinji zvinodetsera yambo.

Tinobonga yambo nechirongwa chakaitwa nehurumende nebandiko rezvefundo ana edu akufunda eisevenzesa nyara zvekuerenga mabhuku mazuva anawa zvatozvishoma.

Tinobonga maningi ngefundo yayo mazuwaanaya, ana ofunda mabasa emaoko, zvisinganingirwi kuti uri ntombi ere kana kuti uri mujaha, ana ese ofunda zvakandofanana.

Tinokurudzirwa abereki woye kuti ngatiendese ana kuzvikoro zvefundo yepakati ngeyepadera, ikona mazuwa anaya kotofundiswa mabasa aanode kuzoyita muupenyu hwavo.

Zvikora zvemazuva anaya zvotofundise mabasa enyara ana akutofunda ariyo kuchikora chepakati. Kuti kuri kutotsetse simbi kuri kutofunde eitotsetse simbi dzakona.

Fundo yaayo mazuvaanaya yepakati yayekutoti mwana otofunda ngenyara kuti eitofundire kutobika urikutofunda eitobika zviro zvacho zvinotoryiwa.

Mazuwa anaya ana aachafundiswi zvekundoemere nemabhuku basi adzidzisi akutobhuirwa kuti mwaone mwana eikone zvekuemba betserai mwana uwowo otokone kuemba.

Ana edu arikufunda kufundo dzapakati nedzepadera aeikutofunda einasira zviro kana kuri kutsetsa masimbi aeikutofunda eitsetsa masimbi zvinozowanakira mune ramangwani rawo.

Zvidzidzo zvefundo yepakati zvakuitwa ngeumweni mutoo, ana otofundire mabasa aanozoita paanozobudapo, anototsetsa zvisinganingirwi kuti mukomana ere kana kuti indombi.

Kudzidza kwe fundo yepakati ngeye padera dera ko wandudzwa ngeku tengerwa zvi hlayo nge matebhura zvaka hlamburuka nokuti umwe na umwe unonga akagara ega.

Kufunda kwezvikora zvepakati akusisiri kufunda kwekudunga muntupi. Ana ofundiswa kuerenga eidetserana eyipanana mazano.

Ana edu efundo yepakati, ngefundo yepadera-dera ,ofunda eitoseenzese micheni, yaachade kuzoseenzesa, pavanonga ookumabasa.

Tinobonga hurumende ngekuwanze zvikora zvepakati mumakanyi mwedu umo, ana edu kazhinji aigumira fundo yekutanga basi orekera ngenda yekuti zvikora zvainga kuretu.

Ana edu agume kuzvikora zvepakati zvekugareyo anofundiswe kungwarira zviro zvawo kubudikidza nekuchengete zviro zvawo mumabhokisi anokonyiwa

Ana edu anofundiswa ngenjira dzakapamhauka kuzvikorayo. Dzimweni dzemukuwo vanoiswe mumwemwo, dzimweni dzemukuwo anonga ari mwawo muzvikora mwawo.

Heanenge ariyo kuzvikorayo ana edu efundo dzepakati, anofunde zvakawanda zvinosanganisire kufunda pamusoro pentaraunda dzavo, eisenzeesa ntarembozha.

Ezvikora anokurudzirwa kuti aise zvikwangwari Kunze kwechikora antu oerenga asati aguma mukati oziye zvinoizwamwo asati apindemwo.

Ana edu kuzvikora zvefundo yepakati anofundiswa ngenjira dzakapambauka dzimweni dzekukone pfungwa dzawo pane antu.

Ana edu efundo yepakati anodetsereka piyani muhutano mawo kubudikidza nemasangano anopota eiuya muzvikora mawo Eivafundisa kuti vanokona kuzvichengetedza sei hutano hwavo.

Ana anosise kufundire kudzingwarira ngeutsanana achiyo kuzvikora zvepashi nezvepakati ana asandojaire kurashe mapepa peshe peshe zvinokonzere matenda.

Ana ari pachikora zviyani anoite zviro zvakasiyana siyana zvinosanganisire kutambe mitambo. Kutofundirawo kugwinyisa nyama dzawo ngekuite zvimweni akaema.

Pachikora pega-pega, panosise kunge paine pekusambe nyara, antu eipinda osambe, nyara, eibuda osambe nyara, kuzvidziirira kumatenda.

Anamai naanababa woyee, kuendesa ana kuzvikora chiro chakanaka. Tinonga teitoake upenyu ,nekuti mazuwa anaya akuna uchabveyo usina cheakabata.

Ana edu ari kuzvikora zvefundo yepakati. Anofundiswe kubatana, kuseenzera pamwepo kubudikidza ngemitambo yakawanda yaanoite kuzvikorayo.

Tinodakara yaamho ngedanho rakatorwa ngebandiko rezveutano kuunze zvikora musinde mweantu zvepadanho repakati, ana edu ofunda kuende mberi.

Ana edu ariyo kuzvikoro, zvefundo yepakati, anofundiswe mabasa akapambawuka anosanganisire kudzichenesa ndau dzanogara.

Danto ririkutorwa ngehurumende ngemapandiko akapamhauka rekututsire zvikora zvefundo yepakati kuri kudetsera maningi mumakanyi mwedumwo ana edu akufunde pasinde pawo.

Ana anofundiswe zvakasiyana siyana muzvikora umu. Dzimweni dzemukuwo anotofundiswa kuimba eitodetserwa kuimbakwo. Dzimweni dzemukuwo zvinozovadetsera mangwani.

Ana edu arikuzvikora zviyani anonga eitarirwa zvipo zvawo zvainazvo, amweni anonga ainezvipo zvekutambe mitambo anopuwe nguwa yekutambe mitambo.

Zvikora kunyanya zvefundo yepakati zvinosise kunge zvakanyora kunze. Zvinodivepo pachikora pakona ngezvinotwepo kuti antu aziye asati angena mukati.

Chiro chakabanaka yaambo kuendesa ana edu kuchikora anthani, ana anonofunde zvakawanda maningi zvinozoadetsera muupenyu hwavo.

Ezvikora zvefundo yepakati zvofunda zveitoseenzesa michini yaanode kuzoseenzesa kana ootodziraramira ega.

Tino kurudzirwa abereki kuti tifundise ana edu kugume pa zvikora zvepakati nge zvikora zve fundo yepa dera ikona ndiko kwa anonga ofundiswa mabasa ekuita mu upenyu hwawo.

Fundo yepakati yodetsera ana azhinji mazuvaanaya ngekuti arikutotanga kufundiswa mabasa aanoda kuzoita muupenyu ari ipona asati aenda mberi.

Ana edu efundo yepakati aandoswereri zvemabhuku zvega zuva reshe, ane mukuvo vaanombopuwa wekumbobhuya ngeamweni avo eyimbovaraidze n'ondo.

Eutano anombohambire muzvikora zvefundo yepakati eifundiswe ana echikora ngendaa yekudzingwarira, anomboape mukana wekubhuya nekuvhunze muvhunzo.

Pane mbatso dziyani dzinenge dzakazara mabhuku ngemichina yechizvino-zvino kuti ana atsvake ruzivo arimwona munosisirwa kuti munge mune mwenje wakakwana wekuti ana akone kuzoerenga.

Ana edu ariyo kuzvikora zvepadera anofundiswa zviro zvakawanda zveupenyu hwavo ngeutano hwavo ,anofundiswa hee nezvezvitendero kuti akone kuziya nezvezvitendero .

Hurumende kubatanidza neamweni mapandiko, ari kubatana kuake zvikora zvepadera-dera, muntaraunda dzakapambauka nekumakanyi kweduyo.

Ana mai nana baba tinokurudzirwa kuti tiendese ana edu kuzvikora zvepadera, zvinotidetsera nesuwo ramangwana redu achazotingwarira anawo.

Funfo yepadera dera inokurudzirwa Kuti mwana weshe unosise kusvikayo kwonayo ndikwo kwaanoite tsvakurudzo yakadzama zveienderana ngemushando waanode kuzoita.

Ana edu arikuzvikora zvepadera dera, otofunda eyitogadzire zviro zvake, mhatso dzakhona dzanofundira dzanonga dzitori dzakagadzirwa zvekuti akone kutosenzisa zviro zvakhona.

Ana edu agumeyo kuzvikoro zvefundo yepadera dera, anofundiswa ngenzira dzakapambauka, dzimweni dzakona dzinosanganisire kufunda eisenzese michina yechizvino zvino.

Abereki tinokurudzirwe kuti ngatifundise ana edu dakani agumeyo kuzvikora zvedera-dera. Mwana akagumeyo anonga aane ruzivo rwakadzama maererano nebasa raanode kooita.

Ana edu nefundo yepadera dera nguwa zhinji anofunda ngekuita tsvakurudzo .Hino kuita tsvakurudzo kunode mabhuku kunode michina yechizvino zvino inonga irimwo

Ana edu ariyo kuzvikora zvepadera anonga eisenzesa ngonxo dzawo maningi zvakadarozvo anosisa kuti awane chekurya chinoenderana nemwiri wavo aake mwiri yawo.

Ana mai nana baba ngatidakarire kufundisa ana edu kusvika kuzvikora zvepadera dera. Konayo anonofunde mabasa akapampauka anode kuzoita muhupenyu hwawo.

Pafundo yepadera dera ponyanya kufunda nekuita tsvakurudzo hino tsvakurudzo ndipo peivhura mabhuku akawanda dziriyo mbatso dzakawanda.

Mapandiko mazhinji eibatana nehurumende arikubatana kuwedzerwa zvikora zvefundo yepadera dera ngekuti ikona ndiko kurikutangira upenyu weana .

Ana edu peanoenda kuzvikora zvepadera-dera, anopuwe zvimhatso zvavo zvinongana zvine mwekuchengetere ntumbi dzavo ngepekurara pakanaka.

Kazhinji kacho na ayani maruwa atinonga teyiona taguma muzvikora zvepadera dera handi maruwa pi mitombo yaanonga eyito seenzesa paanonga eyito funda.

Ana edu paanogumeyo kuzvikora zvepadera dera nguva zhinji ofundiswe kweiseenzeswa muchina yechizvino zvino zvekunyora pashi zviyani hazvichawandi maningi.

Tinokurudzirwa abereki kuti tiendese ana edu afunde kusvika kufundo yekupeisira ndikwona kwanonofundira zvakadzama maererano ngemishando yaanode kuzoita.

Ana edu agume kuzvikora zvepadera, amweni anofundire mabasa akaite sekubetsera antu kunasire mitezo yawo, kunopiwe antu zvimweni zvekuseenzesa.

Eya ana edu zvanenge ariyo kuzvikora zvepadera dera vanopuwa mekugara mekunge mwakacheketedzeka nekuti mbatso dzakona dzinonga dzine zveshe nemibhedha.

Ana edu efundo yepadera-dera otofundiswe zvekugadzire zviro zvinove zvichazovaseenzera pevanonga voobuda munyika ondozviseenzera pachavo.